Muuyuni omuna oongeshefa dhayoolokathana, yamwe ohaya landitha oongaku dhoshimeme, noshitate, oomwiya dhomoshiya nomoombukweya, noshowo uundjato wopeke.

Bank Windhoek okwali ena ethigathano lyokusindana oshimaliwa shoodola eyovi mesiku lyohole moNamibia. Oshimaliwa shono oshasindanwa po kuLovisa Lukas.

Ehangano lyomayakulo gokupungula lyobank Windhoek ohali gandja omayakulo kwaamboka yahala okulanda omagumbo gawo moondjo yo yakale haya futu komwedhi kehe.

Miilongo ayihe koonono, omuna aantu haa longo ,moka mwa kwatelwa uunamapya, moka aantu yamwe haa kunu iimeno yawo, opo ya likole mo sha. Iimeno mbyoka hayi kunwa olwindji oya dhidhilikwa ngaashi okanakamundesha, okanakamundesha oshimeno shimwe hashi kunwa opo aantu ya landithe, nenge ya lye.

Standard Bank oyo ombaanga ndjono hatu longitha konyala miilongo ayihe koonono okupungula iimaliwa yetu, opo iimaliwa yetu yi kale yi li megameno yi li komapungulilo omawanawa.

Uuyuni wongashingeyi wa putuka, aantu ohaya longitha iipilangi opo ya honge mo nenge ya nduluke po iipundi yawo yokukuutumba nenge iitaafula yokukwatela, nenge yokulila nenge yokutenteka iinima yawo.

Ombaanga yaWindhoek oyo ehangano ndyoka nenge tutye ogo omapungulilo ngoka hatu longitha moNamibia nomiilongo ayihe koonono. Moka holongitha okulanda iinima yoye mositola nenge omapungulilo goye ngono hatu ningi opo inokala niimaliwa peke.

Iimaliwa yooEruoro melaka lyoshitakumi oya tameka pooEuro ntano, omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele, omathele gaali miimaliwa yomafo.

Muuyuni omuna omaludhi giimaliwa ya yoolokathana. Moka twaadha iimaliwa yimwe iitiligane, yimwe iimbundu oshowoo nayimwe yi li momalwaala ga yoolokathana.

Omaludhi giimaliwa yomafo moNamibia, iimaliwa yomafo moNamibia oya tameka pondola 10, poondola omilongo 20, oondola 50, oondola 100 noondola 200.

Iilongo oyindji oya putuka hayi longitha iimaliwa yo Euro . O Euro yomafo oya tameka peEuro ntano ,omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele, omathele gaali nomathele gatano.

Iipilangi oyina iilonga yasimana aantu yamwe ohaya longitha iipilangi, opo yandulukèpo iindulukomwa yawo. Iindulukwa ongaashi iitafula nohayi ndulukwa opo aantu ya vule oku kalekapo uutafula wokutenteka iinima yawo.

Oshilongo sha Congo oshi na iimaliwa yomafo ya yoolokathana. Opu na iimaliwa yongushu omayovi omulongo, opu na oshimaliwa shongushu shomayovi omilongo mbali.

Ehangano lyomapungulilo lyoFirst National Bank oli na onomola ndjoka ho lopota ngele wakengelelwa. Onomola oyo nee ndjono 0612992222.

Iipundi niitaafula oyo yimwe yaambyoka ya longwa miiti, moka to adha po oshipundi osho wo oshitaafula sha etwa po nawa lela nosha ndulukwa moshiti.

Ngele owahala embakumbaku lina oonkondo nawa ilandela embakumbaku lyoye lyoJohn Deere kiimaliwa iishona lela tolongitha ombaanga yoBank Windhoek opo yi kwashilipaleke opo wulande embakumbaku lyoye ndjoka lyakola nawa lyo Jkhn Deere.

Iitaafula oya ningwa momaludhi ogendji. Yimwe oya ningwa miiti, shono tashi ulike esimano lyiiti kutya oha yi vulu oku eta po oshinima ngaashi oshitaafula. Opo wu vule okulongitha oshitaafula, okutenteka iinima nenge wu lile ko.

Iizalomwa yoohango dhopamudhigulwakalo. Mongashiingeyi iizalomwa mbyono ohayi dhulungwa pashinanena. Iizalomwa mbyono oya kwatelamo nee oofeyi dhopashinanena , dhoka olundji ohadhi kala oontokele molwaala. Oofeyi dhono ohadhi zalwa koomeme aluhe nglee taa ka ninga oohango dhawo dhopamudhigulwakalo.

Iipilangi oya simana unene moshigwana shaashi iipilangi ohayi longithwa iilonga oyindji. Ohayi longithwa oku etapo uutafula, opo wo okataafula ka kale taka monika nawa.

Ehangano lyomapungulilo lyo NedBank ohali eta omainyanyudho pamwe unene miiputudhilo yopombanda ngaashi oshiputudhilo sho University of Namibia.

Esimano lyiipilangi, iipilangi ohayi nduluka iinima oyindji. Ohayi nduluka iipundi, yo ishewe ohayi nduluka iitafula niikwawo yilwe.

Ehangano lyoWESBANK, ohali landitha oohauto mondjo, to landa nena, ngoye toka futa konima yoomwedhi dhontumba.

Iipundi ohayi hongwa olundji miiti. Tse iipundi ohatu yi longitha oku kuutumba, osho wo ishewe shoka sha longwa miiti ishewe, osikopa. Oosikopa ohatu dhi longitha oku pungula iinima yetu, oku tula iinima yetu, osho wo okukala momagumbo getu.

Iipundi yiipilangi ohagi hongwa momiti. Iipundi yiipilangi oya simana shaashi oya kola nawa, yo ishewe ohayi kala po. Ihayi teka mbala.

Ehangano lyo Nedbank olya hogolola Shaun Lahner, opo akale omukwateli komeho goshikondo shimwe shomiikondo yo mehangano moka.

Ehangano lyomapungulilo lyoFirst National Bank ohali gandja omikuli kwaa mboka ya hala ya ka lande oongombe dhawo, opo ya kale ye na oongombe dhawo, yo ya ka shunithe omikuli dhantu ngele ya mono iimaliwa komwedhi.

Iimaliwa yoo Euro, oha yi longithwa kiilongo mbyoka ya putuka. Iimaliwa yoo Euro, omafo oya tameka poo euro ntano, oo Euro omulongo, euro omilongo mbali, ooeuro omilongo ntano, ooeuro ethele osho wo ooeuro omathele gaali.

Iilongo oyindji ya putuka ohayi longitha oEuro. Oeuro oyili mo maludhi ga yoolokathana, oEuro yimwe oya tameka nenge tutye oyili pongushu yomathele gatano.

Iilongo oyindji ya putuka ohayi longitha iimaliwa yoeuro. Euro oyili pamaludhi ogendji, opuna oeuro ndjoka yoo euro500 geli mumwe.

Ehangano lyoWestbank oku pitila mo FNB ohali kwathele aantu ya lande iihauto yawo koondjo yo ya fute konima yoomwedhi dhili ndatu.

Iipilangi oyina iilonga oyindji moshigwana. Miipilangi ohatu hongo mo iipundi yoku kuutumba, nenge iitafula mbyoka hatu longitha oku tenteka sha, nenge okutula iikulya yetu ngele tatu li.

Muuyuni omuna oongeshefa dha yolokathana, oongeshefa dhimwe ongashi oku landitha iipahe niingumutulu. Miihape niingumutulu aantu oyendji ohaya kuthamo iimaliwa ngele yalanditha nawa nenge ethimbo limwe ohaya li iihape niingumutulu mbyoka.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana unene, oku landa iipumbiwa yoye ngweye mwene. Iimaliwa oha yi longithwa oku landa iipumbiwa, yo ishewe 9ha yi pungulwa komapungulilo giimaliwa, ngele owa hala oshimaliwa, oto ke shi talako nenge to shipungula megumbo pehala ewanawa.

Oshilongo Namibia oshi na iimaliwa ya yoolokathana, sho oshi na iimaliwa yomafo mbyoka ya tameka poondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nosho wo oondola omathele gaali.

Ehangano lyomapungulilo lyoNedbank oha li gandja omikuli kaa iilongi mboko ya hala oku ilinga opo ya ilonge ya mane oosikola dhawo ya mone oonzapo ya kalonge momahangano ga yoolokathana.

Iipilangi muuyuni oyina iilonga oyindji. Iipilangi ohayi longithwa okuninga iipundi noku kuutumba ,yo yimwe ohayi longithwa oku ninga iitaafula yokulila nenge yo ku tenteka sha.

Ehangano lyomapungulilo lyombanga yotango yopashigwana ohali gandja omikuli kwamboka ya hala oku landa oongombe dhawo opo ya mone omikuli yo yaka gandje iimaliwa yaantu ngele oomwedhi dhasi.

Ehangano lyo Nictus ohali landitha omi zizimbe dhomakwatathano kiimaliwa iishona lela. Omi zizimbe dhomadhina go Hisense no Skyworth.

Moositola adhihe koonono oto adha mo omashina ngono hatu longitha okudhengela mo iinima mbyoka ya landwa, naambyoka yi li mositola ya tegelela okulandwa. Omashina ngono olundji ohaga longithwa opo omuntu a mone kutya ositola oya landitha ingapi, mo mositola omuna ingapi ya hupa mo.

Iimaliwa yoEuro yomafo oya tameka pooEuro ntano, ooEuro omulongo, ooEuro omilongo mbali, ooEuro omilongo ntano, ooEuro ethele nooEuro omathele geli gaali.

Pomahala ogendji oto adhapo uutafula. Uutafula mboka ohatu wu longitha oku lila, okushangela, nenge okataafula koye keli ngaa mpono koku tula iinima yoye. Uutafula owundji owa ningwa miitenda wo ishewe owa ningwa miiti.

Muuyuni aantu oyendji oyena oongeshefa dhayoolokathana. Moongeshefa moka hoadha oomwiya dhomombulukweya dhomoshiya. Yamwe ohaya landitha oongaku dhili momaludhi gayoolokathana.

Oshilongo Namibia ohashi longitha iimaliwa yomafo ya yoolokathana. Oyili nee poondondo yi ikwatelela kongushu yawo. Opuna ongushu yoodola omulongo, oodola omilongo mbali, oodola omilongo ntano, oodola ethele noodola omathele geli gaali.

Nedbank ehangano limwe hali longithwa miilongo ayihe koonono, opo omuntu wu vule okupungula iimaliwa yoye. Nedbank ehangano ewanawa, oshoka ohali longithwa pangodhi, ano okupungula pangodhi noshowo ishewe okukutha ko iimaliwa yoye koomuma, opo wu ke yi longithe.

Oshimaliwa oshinima sha simana, iimaliwa oyindji ohayi pungulwa nawa momagumbo, nenge tayi pungulwa mpoka yili, opo yi vule oku longithwa oshinima sho meendelelo.

Ehangano lyo first national bank ohali hwahwameke omawudhano ngaashi omawudhano gokoonyala ano omawudhano go katanga kokoonyala opo aantu yaye momathigathano moka yoya zemo nasha shoku tula moondjato.

Ehangano lyomapungulilo, olya shunitha pevi iihohela. Okutameka momasiku 29 ga Desemba 2025.

Iipilangi oyina iilonga oyindji. Ohayi longithwa oku ninga iitaafula yokulila nenge yoku tenteka sha nenge iipundi yoku kuutumba.

Iimaliwa oyili pamaludhi ogendji ga yoolokathana, opuna iimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa mbyoka iikukutu ohayi longithwa nduno sha faathana niimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa yomafo oyo mbyoka olundji hayi nanwa, okuzilila komapungulilo ogendji moshilongo.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yoolokathana, ngaashi iimaliwa mbyoka hatu ithana ta tuti iimaliwa, yomafo, moka muna oshimaliwa shoondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele noondola omathe ge li gaali.

Iiti oyina iilonga oyindji moshigwana. Iiti ohatu yi longithwa opo tu honge mo oombete dhetu dhokulala. Sho ishewe oombete ndhoka ohadhi longithwa okulandithwa aantu opo ya mone mo sha shawo shoku tula moondjato ngele alanda ombete ndjoka.

Ehangano lyomapungulilo lyedhina First National Bank, ohali gandja omikuli kaantu mboka ya hala okulanda iimuna yawo, opo yi ilandele iimuna yawo noshimaliwa shono haya pewa omikuli kehangano ndyoka lyoFirst National Bank.

Iimaliwa yomafo oyili pamaludhi ogendji moka tuna oshimaliwa shefo shandulukwa miimaliwa yaCongo, moka shina ongushu yoshimaliwa oondola omayovi omulongo.

Muuyuni aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa yomafo sha yoolokathana, yamwe ohayeyi longitha okulanda iinima mbyoka yahala nenge oompumbwe dhawo unene iimaliwa mbyoka hayi longithwa oyo mbyoka yomafo, oshoka oyo iipu okuhumbata ngele omuntu okuna iimaliwa yomafo oyindji.

Okashana kiinamwenyo olyo ehala ndyoka hali pungulwa iinamwenyo ayihe mbyono ya nika oshiponga. Nayimwe mbyono hayi pungulwa mo omwa kwatelwa onkoshi, oompugulu, oosino nayilwe.

Iipilangi oyina iilonga oyindji . Iipilangi ohayi longithwa oku eta po iipundi. Yimwe ohayi longithwa oku etapo iitaafula yokulila nenge yoku tenteka iinima yimwe.

Ehangano lyo mapungulilo lyaVenduka otali kunkilile nokutya oku na aakengeleli yamwe haya longitha ehangano lyawo mokusindana iinima ndele kashi li mondjila aantu mbono otaya kengelela aantu.

Ehangano lyoFirst National Bank olina omukalo gumwe ngoka hali longitha opo lyitale aantu mboka haya ningi omakengelelo, mboka haya kengelele aantu opo yakale yakanitha iimaliwa yawo okupitila mehangano ndyoka lyomapungulo lyoFirst National Bank.

Iilongo oyindji ohayi longitha iimaliwa yoEuro . Iimaliwa yoEuro oyi li moonkatu dhayoolokathana . Opuna yimwe 500 geli mumwe . Iimaliwa mbino ohayi longithwa okulanda iinima yayoolokathana.

Muuyuni omuna oositola dhayoolokathana ,dhimwe ohadhi landitha oongaku dhokoompadhi ,dhimwe ohadhi landitha oondjato dhoomeme, dhimwe ohadhi landitha yimwe yi ili .Oshi ikwatelela kutya owa hala okulanditha shike.

Epungulilo lyoBank Windhoek ohali gandja ishewe omaludhi giinyangadhalwa yoku inyanyudha. Opo aantu ya mone owino moku inyanyudha yoya humithe oowino dhawo komeho. Oku zilila mehagano yomapungulilo gombanga yavule.

Ehangano lyomapungulilo lya Bank Windhoek otali kwa shilipaleke omawudhano getanga lyookompadhi kaanona mboka yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe, opo ya ka kondjitha thane ya dhane etanga lyokoompadhi.

Oshilongo Congo ohashi longitha iimaliwa yasho yomafo ya yolokathana, opuna iimaliwa yimwe yomafo oku tameka 100, 200 geli mumwe, 500 geli mumwe, ne1000 lyili mumwe.

Momiti ohamu longithwa iinima oyindji. Yamwe ohaya longitha omiti oku longa iipilangi, opo miipilangi ya longe mo iitaafula, oosikopa niipundi yo ku kuutumbwa.

Ehangano enene lyomapungulilo lyoStandard Bank , ota li gandja uuyelele nkene wuna okupungula Iimaliwa yoye yagamenwa nawa, opo kaayi yakwepo koombudhi nenge yikane.

Iipundi niitafula ohayi hongwa miipilangi. Iipilangi oyo iinima yakola yo ihayi teka, ohayi kwata ethimbo ele yo ohayi opala. Ngele owaadha oshitaafula nenge oshipundi shalongwa moshipilangi ohashi kala shoopala.

Oshitafula shoshiti osho shimwe shomwiihongwamo mbyono ha yi zi miiti. Iiti ohayi nduluka iinima yayolokathana moka mwa kwatelwa oshitafula shoku tenteka iinima yoye nenge shoku lila ngele toli.

Iilongo oyindji yaputuka ohayi longitha iimaliwa yayoolokathana. Iilongo yimwe ohayi longitha iimaliwa yoelo yo iikwawo ohayi longitha “ooUS dola” melaka lyoshitakumi.

Iimaliwa yomafo moNamibia oyili poondando dhayooloka shi ikwatelela kutya oshimaliwa oshina ongushu yithike peni. Opena oshimaliwa shongushu yoondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ndatu, omilongo ntano, ethele nongushu yoondoola omathele gaali.

Muuyuni omuna iilongo hayi longitha iimaliwa yomafo ya yoolokathana, iilongo yimwe ohayi longitha iimaliwa yomafo yoEuro, shi ikwatelela kutya oshilongo sheni oshi li peni/ osha gama peni.

Iipilangi oyina iilonga oyindji. Iipilangi ethimbo limwe ohayi longithwa opo yi ete po uutaafula. Uutaafula mbono ohawu longithwa nee oku tula iinima nenge okulila.

Muuyuni omuna iimaliwa omaludhi ga yoolokathana, omuna iimaliwa mbyoka iikukutu oshowoo yomafo . Iimaliwa mbyoka yopaali ohayi longo iilonga ya faathana okulanda iinima ya yoolokathana.

Iimaliwa yomafo oyili pomaludhi ngayoloka, ngashi iimaliwa ya Kongo oyili mongushu yayoloka thana ngashi ongushu yomilongo tano nokuya pombanda, iimaliwa ya Kongo oyina omathano ngathanekwako mbyoka tayulike nokutya ethano ndono lyahala okutya shike moshilongo shawo.

Iipilangi oyina iilonga oyindji moshigwana. Olundji ohatuyi longitha oku etapo nenge oku ninga iipundi yoku kuutumba oshowo ishewe oshitaafula shoku tenteka nenge shokulila.

Iihohela yehangano lyomapungulilo yoNedbank oya shuna pevi ngele to pungula mehangano ndyoka noopelesenda omulongo, ngele owa landa egumbo nehangano ndyoka lyo Nedbank oye na iihohela okuza poopelesenda omulongo nayimwe.

Iilongo ya putuka oyindji ohayi longitha iimaliwa oEuro. Iimaliwa yoEuro oya tameka pooEuro omulongo, ooEuro omilongo ntano, ooEuro omilongo mbali, na ishewe Euro dhimwe dha landula ko.

Iipilangi olundji ohayi longitwa oku eta po uutafula uuwanawa, uutafula mbuka ohawu kala wuna iipundi ya kunduluka kooha. Aantu ohaya kamutumba kuupundi mbuno wa kunduluka kooha dhoka taafula opo ya tenteke iikulya yawo poka tafula hoka.

Ehangano lyomapungulilo go Nadbank, olya kwashilipalekwa nokutya, iishoshela yokomwedhi oya londa oku tameka momasiku ge li gaali gomwedhi omutitatu ngono hatu ti maalitsa, omayovi ge li gaali omilongo mbali na hamano

Omagumbo goomondolopa oga ndulukwa shayoloka gamwe oga ndulukwa gena omahala mono to vulu oku telekela, gamwe ogena mpono tovulu oku ninwa nogamwe ohaga kala gena mpono puna iiyimati nenge tovulu oku lila iiyimati.

Ehangano lyoFirst National Bank ohali longithwa miilongo oyindji oku pungula iimaliwa yaantu. Olundji ehangano ndino olyina omaludhi gokutuma iimaliwa, oludhi lumwe opo lweya ko halu ithanwa oewallet, oewallet oludhi halu longithwa okutuma iimaliwa meendeelelo.

Ehangano lyo mapungulilo mo Namibia lyedhina FNB Olina onomola hoka wuna okulopota ngele wa kengelelwa nenge wa yugwa iimaliwa yoye kashili pawuyuuki . otodhengele nee konomola hoka 061 2992222

Ehangano lyomapungulilo lyo Bank Windhoek otali ti owu hole ngaa epungulilo loye? Anuwa ohaya popi omalaka agehe geli omulongo na ga tatu moshilongo sha Namibia.

Ehangano lyomapungulilo lyo "First National Bank" ohali gandja omikuli kwaambono ya hala oku dhi longitha opo yaka lande iimuna yawo ngaashi oongombe yo ya shunithe omikuli dhaantu ngele ya mono iimaliwa.

Iimaliwa oyili pamaludhi ogendji, moka to adha iimaliwa mbyoka iikukutu, po ishewe opuna iimaliwa mbyono hatu ithana kutya iimalilwa yomafo, ashike elalakano lyoshimaliwa alihe limwe alike, kashina kutya oshimaliwa oshikukutu, nenge oshimaliwa shefo.

Ehangano lyoFNB olya kwashilipaleka uudhano wohoki mboka wa pewa oombandi kaakuthimbinga ayehe koonona. Ota ya ka pewa oombandi shaashi oya kutha ombinga muudhano wohoki.

Oshimaliwa osho oshinima shasimana muuyuni. Ngele omuntu okuna oshimaliwa ota vulu okulanda iinima mbyoka a pumbwa. Otavulu okulanda owili yokoshikesho, ohema nenge ombulukweya yokuzala.

Muuyuni omuna omaludhi giimaliwa ya yoolokathana. Opuna iimaliwa mbyoka iikukutu po ishewe opuna iimaliwa mbyoka yomafo.

Iipilangi oyina iilonga oyindji muuyuni. Aantu oyendji muuyuni ohaya longitha iipilangi opo ya ete po iipundi yokukala omutumba moombelewa nenge yo pomahala ngono ga simanekwa omawanawa.

Iimaliwa yo Euro olundji ohayi longithwa miilongo mbyoka ya putuka molwaashoka o Euro oyina ongushu yili pombanda kiimaliwa ambala iikwawo muuyun, ishewe oya simanekwa.

Iipilangi ohayi longithwa moshigwana. Iipilangi ohayi longithwa oku etapo iipundi, nenge oku ndulukapo iitaafula. Iipundi ohayi longithwa oku kuuntumba, yo iitafula ohayi longithwa oku tentekwa iinima.

Iipilangi oyina iilonga oyindji. Iipilangi olundji ohatu yilongitha oku longitha nenge oku etapo iinima ya yoolokathana. Oto vulu oku etapo ombete yoye yokulala niipilangi, ngoye oto vulu okukala tolala kuyo.

Iilongo mbyoka ya putuka ohayi longitha iimaliwa yoeuro. Iimaliwa yoeuro yomafo oya tameka pooeuro ntano, ooeuro omulongo, ooeuro omilongombali, ooeuro omilongontano, ooeuro ethele nooeuro omathele gaali.

Ehangano lyomapungulilo lya Nedbank, ohali gandja noku landitha oombasikela meendjo. Oto vulu oku kutha ombasikela yoye meendjo, ngoye wu kale to futu ko kehe omwedhi.

Ehangano lyomapungulilo lyoStandard bank ohali kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana. Omaudhano ngaashi gokuhinga oombasikela mono aantu haya ningi omathigathano.

Bank Windhoek olyo ehangano ndoka hatu longitha oku pungula iimaliwa yetu. Ye ishewe Bank Windhoek ohaya gandja uukalata opo omuntu ngele kuna oshimaliwa koomuma wu longithe okakalata hono oku landa oompumbwe dhiye moositola nenge to landa pangodhi, mpoka to tumu oshimaliwa mpoka sha pumbiwa.

Iimaliwa muuyuni oyili pa maludhi geli gaali ,opena iimaliwa mbyoka hatu yi ithana iimaliwa iikukutu po opena ishewe mbyoka hatu ithana kutya iimaliwa yomafo , ndele ayishe ohayi longo ashike oshilonga shimwe